Longitha ashike oodolla ethele nenge oodolla omathele gaali gaNamibia opo wu ilandele iinguma nenge iikutu yoye yo pethimbo ndika lyuutalala.

Omiti odha simana moshilongo, oshoka otadhi tu pe ompito yokuhonga iipilangi, opo tu kuthe mo iitaafula, iipundi niihongomwa yimwe ngaashi iikwatelwa.